Ebinyonyi bibiri by'erangi erikwiragura na eya mutare bitekami aha kiti ky'amahwa kyine amababi ga kinyaantsi

Enjoki nyingi zerundeine ziteekami ahamwenda gwa mutare Kandi ezindi ziri omumwanya niziguruka.

omushaija ajwaire ebirahuri aha mutwe gwe ajwaire engofiira ashutami aha pikipiki ajwaire emyenda ya mutare. Enyima ye hariyo enyigi z'ebyoma.